Gaashee Itoophiya garssan erettidanne ubbay go'ettiyo woykko miyo budeenaa, medhiyoogaa ha gaashee i zerettiyo a wodee galassay diyoogaa gidi uttaashin ha'i woddiyan keehi al'iidi de'ees..

wotaadarati biittee seeraa naagissiya citatta etikka masaariya oyqqiyogan mashaa oyqqiyogan dumma dumma bombbiya giyoogeeta oyqqiyogan biittee bollan olay denddiyo wode biittiyo naagissiyaageeta.

Melese Zeenawe hayqqiddo wodiyan ooratta kawotay Itoophphiyo oyqqiyogaa erissiyogeeti erissoosona. He wodiyan Haylemaariya giyo wolaytta asay Itoophphiya bollan kawottiis.

Ta yeletaa baalawu ta lagetti ta erennan keettaa ciishshan , upuuppan hegaanne hegaa malattiyabatun keehippe puulayidinne loyttidi naagidosona. Keettaa meeccidoogee ooratta meray diyo qalamiya tiyidoogee keehippe keettay pulattidi lo'iis.

Wolayttaa deree asay kehi siquwan de'iyaa dere asaa gidi uttashi ethiopiyan daroo sohuwan ollay dendiyo wodiyan, wolaytta deree asaa achaani hegaadan ittaa ollay denddi erennaa, siquwan erettiyaa deree asaa.

Salbaaciya mayoy kare biittatuppe itoophphiyakko geliya zal'iya qommuwa. Ikka ha'i layittan daro hanotan kare biittatuppe asati mayidi olido mayota ha biittaa ehiyogan daro asati bayizzoosona.

Korona bayressiya harggee banttana asati nangganaadan, bantta geshshatetta nangganadan, ha harggiyaappe banttana haassanadan bantta geeshshatetta nangganadan Temesgena giyo oduwaa odiyaa bitanee odiis.

Gawaraynne maahe malatettiya do'ata, etikka keehin malatettiyogee ayfiyan, meran, giddoppe attin daro qa dummatiyo ogeti de'oosona.

Gifaataa baalawu keehin daro daro puulayiyaa maayuwa ciishshaa douwa maataa douwa daro macca naati oyqqidi attuma naatikka hegaadan lo'iya maayuwa maayidi gifaataa baalawu heeraa loyttoosona.

Aawan naa'an geeshsha ayyaanan issi xoossa gi ammaniyaa pretesttant gin erettiyaa amannuwaa ciittay ha"i wodiyaan keehin aakkidinne daro asata xoossaa kawottettaako eehidi diyaa ammanuwaa ciittaa.

Musiliimeti macca naaati sharbbiya huuphiya xaaxxiyoogan atumma naati huuphiyan qophiya wottiyogan woga adussa qammisiy atuma naati maayiyoogan macca naatikka hegaadan bantta sintaa kammiyoogan nuuni geeshsha gi qoppiya ammanuwa citata

Buskkutee keehin mal'iyagaanne laqilaqiya qeeri naati daroto go'ettiyo qumaa qommo. Ikka merettiyoy purunuwa xiilliya geetettiyagaappenne sukkaariyara gayittidi maattaa walakkoogaara giigiyagaa.

Peesibuukiyan daro maccanne attuma asati haaho biittan de'iyaageeti bantta misiliyaa yeddiyoogan bantta puula bessosona. Hegappe all"idaagan eti aattanaw koyyidooba ha carkko naqaashshan aattoosona.

Lo"iyanne puulatida katta keettaa daro asay yaana mala daro asati erissosona. Ha qumma keettay oorata meedhdhetidaaga gidiyo gishshaw darota ha quma keettaw yaanadan shoobbosona.

Wolaytta wogaa kattati itimaadoy, muchchuwadoy, baacciraadoy daro keettatun beettes. Addisaaba garssan wolaytta wogaa qumaa qommoti keehin coratti de'oosona.

Awaa ayfee gallassan poo'iyagaanne oonne asaa naati medhdhoogaa gidennaashin saluwa xoossay medhdhidoogaa giidi asaa naati ammaniyo keehin asaa naatuyyo maaddiya meretaappe issuwa.

Caammaa maashinnee kare biittatun aaho hanottan deiya maashshinnettuppe issuwa. Ikka daro caammatta itoophphee biitttakko hara hara hiyeesaa bitttatukko al'o biran bayzziyogaan daro mishshaa ba biittawu demissees.

Goshshaa xifate keettay ha'i wode wolayitta garssan darosan de'es. Ha xifate keettaykka daro asata oosuwa oottanaadan minnanaadan bantta wolqqaa koshshiyaban go'ettanaadan asaa naata oottes.

Haattaa wal''iyogee ispporttiyaa qommotuppe issuwaa. Ikka asaa naati haattaa garssan gelidi bantta bollaa birshshidi loyttidi wal''iyode ha ispporttiya gii xeesoos.

Daro luxetta keettati kawoy ha'i wodiyaan daro gaxariyaan dooyidinne asatti eraa demanadan oottidi diyoo hanottay beettidi dees. Ha luxettaykka cima asaa qeeri na'aa macca attuma geenani ubaa eraa oyttes.

Tikkittookke ha wodiyan daro asati go'ettiidi de'iyoga. Ikka qantta wodiyan darobaa tamaarissiyogaaninne bessiyogan asaa kaha keehippe ufayssees.

Bilxxiginnaa citay doctor abiy ahmed giyo bitaniyan kaalettiiddi diya citaa. Ikka ha'i wode kawotaa oyiqqi uttida citaa. Ha citay kawotaa oyiqqi simmin itophphiyan daro asay hayiqqiddinne xayiiddi beettes.

So medoosaa gidiya gawaraynne kare medoosay maahee keehi malatettoosona. Giddoppe attin kare medoosaa gididda maaahee keehin yashiyagaanne keehin gita ikka asaa naata qohees.

Keehin corattida maccane attuma asati wolaytta wogaa mayuwaa mayi eqqidaageetu garsaappe issi aaway bollaara gujjido galbbaappe merettida maayoyA haraatuppe keehin puulayid loyttis.

Haraqqiya ushshay asaa na'aa keehi qohhiya ushatuppe issuwa. Ikka asaa mentershshaa karexxissees, garssaa bollaa kifileta qohidi asaa na'ay eesuwan hayqqanaadan ootees.

Wossiyoo keettan de'iyaa erettidaa kalettiyaa awatti, asaa nagara ottenadani xoossaa naqenadanni ogiyaa besiyaagetta, luxettaa tamarisiyagetta, zoriyaagettaa, hegetanne hegettaa malatiyagettaa.

Dokiter aabiyi ahimadi xaafido maxaafati daroti polotikaa bollan qofaa immiya maxaafata. Etikka citati waanidi daana koshshiyakko waanidi bantta citaa heemmanawu koshshiyakko erissiyagaa.

Asaa naata zoreenne minttettiya dumma dumma matsaafati de'oosona. Hageetikka asaa naati loyttidi oottanaadan, minnanaadan, leppennaadan asaa naata goobettoosona. Ha maxaafatikka Itoophphiyan dumma dummasan bayzettiyddinne coo imettiiddi de'oosona.

Ha wodiyaan keehi lo'yanne puulattida keetta ooratabay de'es. Hagekka asatti de'iyossa gidi uttashin xeeliyode keehin lo'yaganne puulatidaga.

Kattaa mashinne kattatti gama'anadanni daro layttaa takanadan go'essi.ha kattaa mashinne ethiyophiyan daro sohuwan betennaa, gidoppee attin karee bittan choraa sohuwan de'ess.

Wolaytta garssan haarooniya giyoogan erettiya katta keettay ha'i wodiyan daro Yunbburshshiyan tamaariya naati biidi go'ettiyo katta keettaa ikka mal'iya kattata giggissees.

Saykilee issisaappe issisaa baanawu maaddiya transpporttiya kaammiya. Ikka haratuugaadan keehi dirbbenan ixxikonne koyidosaa gatanawu dandayees.

ha'i wodiyaan qeri naati wogga asay cimay ubbayka dossidinne siiqidi uyiyoogaa. Ikka jimma giyoo biittan aarottettan beettees.

Hereagay asa natti banttana banttarikka be'anadan go'iyaa soo parnicheriyaa, ikka asa natti ekiddi banttaa pullaa onne odenani onne besenanni bantanna banttarikka be'anadan giyabbaa.

Ona keettay shuchchaappekka ixxikko buuxa keettaadan maataappe mittaappekka merettana danddayees. De"oppe attin ha ona keettay koyiro buuxa keettaa gidanakka danddayees shuchcha keettaakka gidana danddayees. Koyiro asay de"idoogaa gididi ha"i asay kiyidoogaa oonne de"enna mela sohuwaa.

Otonan immergenssiya keettaa giyo sohuwan karetta malaatay hayqqanaanniya asati etakko nu shiiqenna mala hassayissiya karetta malaatay de'iyo kifilee de'ees.

Iskoolarshipiyaa gin giigida qaaday hagee amerikan de'iyaa kawoy apirikaan diyaa asat maaddanawu bantta biittaa yiidi oossuwaa oottanadan giigissido qaadaa. Ikka itoophiyaaninne apirikaan diyaa asati bantta biittaa aggidi amerikkaa biittan diyoogan oosuwaa oottidi ha biittan diyaa asayoo miishshaa immanaadan ootiyaagaa.

Nigist saaba giyo maccaassiya beni wode itoophphiya de'iya macca. Ha maccaassiya keehin puulanne lo'iya nashshettida maccaasa. Akka israel giyo biittan diya salamoonakko beni wodiyan boogaadan tarikkee odees.

Zilaytti ta yelettaa baalawu keetta keehippe lo'issidi, puulayidi keehin daro darobata shiishshidi wottiddoogee keehippe lo'iis. Ta liddataa baalawu keehin ufayttaas.

jenereteriyaa giyoo miishshay keehippe go"iyaaganne keehippe maaddiyaagaa. Ikka xomppee to"iyoo wode ellelidi xomppee yaana mala asaa naata go'ees. Asaa naatikka oottiyoo ooso keettan leemisuwaasi huuphphe keettan quma keettaan hagaa jenereteriyaa giyoogaa go"ettoosona.

Wolayitta deretettaaninne taarikiyan kawo xoona taarike keehin erettiyaagaanne koyiro sohuwaa ekkiya taariketuppe issuwaa. Ikka wolayitta xalla gidennaashin Ettiyoophphiya ubban haasayettiya taariketuppe issuwaa.

Aginaa ayfee qammaan kiyiyaa saluwaan de'iyaa malaataa. Ikka awaa ayfiyaappe guttaa xumikkonne keehin dosettiyaaganne keehin darotu achan siiqettiyaagaa.

Xoqqu giida kaamaa keehin qanttanne qeeri naa'a malatiyaa macca naati daro wode go''ettiyo kaamatuppe issuwaa. lkka eta addussissidi wogga asa malatissioyo gishshaw darotoo ha kaama go''ettoosona.

Kawoy qaadaa immin itoophiyan diya asati itoophiyappe amerikkaa boosona. miishshay diyo gishawu coogi denddi biyo biittaa gidennan kawoy etawu ogiya bessin biyo biittaa.

Teedii Afiro giyo yetanchchay Itoophphiyee biitteessi yexxido yettay ha'i gakkanawu keeehippe dosettiyanne siiqettiya yetaa ikka miniliki tiqur sewu giidi beni wode Itoophiyan meretida taarikkiya yexxees.

Aanaa mastawoshaa geettettiyogaan erttiya maxaatsaafay issi qeeri macca na'iya ba de'uwabaa tsaafin ha matsaafay daro asatu achchan gakkidi keehin dossettiis. Ikka keehin bayzzettiidi de'iya maaxaafaa.

Xaafo miishshatuppe issuwa gididaage irssaasiyan geetettiyogan erettiyage darotoo qeeri naati go'ettoosona. Gaasoykka eti xaafiiddi darobaa mooriyo gishshawu a guyyeera diya laaphphisiyan xayissiyogan keehi go'iyo gishshawu ha irssaasiya giyogaa keehin qeeri naati go'ettoosona.

Wolaytta asatti keehiin siiqettiyogaaninne keehin dosettiyoogan dara asaa achchan erettiya dere asata. Ettikka issipetettan daronne wolqqaama oosota issipetettan oottidosona. Ha'ikka oottidi doosona.

Dooya caammaa daro macca naati go"ettoosona. Attuma naati gediyaa kammiyaa caammaa xaqamettishin macca naati bantta gediyaa beessanawu eti tiyettidobaa bessanawu giidi dooya de'iyaa caammaa go"ettoosona.

Goshshaa xafiyo keettay ha'i woddiyan gaxare garssan darossan de'iya biiruwa. Ikka keehin asaa na'aa go'ees. Asaa naati waati goyanaakko, wati ootanaakko waati simeretenaako asaa naata ogiya besees.

siinee tukkiyaa uyyanawu go'iyaa miishsha. Ikka booxxidinne guutta giididi merettidagaa. Daro wode so garssa xaallan gidenaashin karenkka tukkiyaa uyyanawu go"ees.

Wolaytta garssan Tigiree giyo wogay keehin dosettiyagaanne lo"iyagaa. He dere asaykka Tigiraygnaa giyo haasayaa haasayees. Etikka amaarattuwara keehippe malatettiyagaa gididi keehin qa dummatiyo hara qommoti de'oosona.

Masqqalawu keettaa puulayidinne loyttiyogee daro sohotun erettees. Hageekka gaasoy masqqalaanne ufayssaa issippe bonchchiyode keettaa lo'issidi koyroogaappe dummayissees.

Shuchcha keettay ha'i wode keehin darosan aakkiiddi diya keettaa. Ikka merettiyogee daro shuchchaa shiishoogan ashawaara issippe gayittidi munaqettidi keettaa keexxiyoga. Beni wode buuxa keettaa mala gidennaashin shuchcha xallan keexettiyagaa.

Tukke tokettidi ayifana gakkanaashin asay amotidi nanggiyogaa. Ikka ayifiyo wode a ayifee keehippe guutta gididi zo'ees. Yaati simmin asay qoridi mucuridi shaayidi penttissidi uyees.

Jenereeteriya gin darosan erettiya ha miishshay maaddiyogee asaa naati xomppee to'iyo saatiyan xuman uttennaadan keehi lo'o ogiyan asaa naatuyyo xomppee yaanaadan maaddiya elekitiroonike miishsha.

Shaafay gogiyoddenne haattay pudeppe dugge wodhdhiyo wode keehippe maalalidi meretta be'iddi xoossa galattandan oottes, ikka heera puulayidinne ufaysses.

Tuukkiya zal"ee ha"i wodiyan Itoophphiyan aaho hanuwan aakkiiddi diya zal"iya qommuwa. Ikka darotu achchan keehin dosettiyagaanne daro miishshaa kessiiddi diya zal"iya qommuwa. Akka asay uyanawu darosaappe Toophphiyakko yiiddi Itooohphiya tukkiya keehin sabbiis.

Manggoy wogga asaaninne qeeri naatukka keehin dosettiya mittaa ayfiya ikka keehin laqqilaqiyaaganne mal'iyaaga. wolayttan ha ayfee daro cora hanotan harasaappe loyttidi de'ees.

Pochee guran guran miyo qumma qommuwa ikka badalappe katettiyaa kattaa keehi mal'iyaganne oysaaduwa zaytiyaduwa loytti gujjikko darottub achchan dosettidda kattaa qommuwa.

Jabanay tukkiya essanawu maaddiyagaanne tukkiya essanawu go'ettiyo kushe hiilla. Ikka keehin maaddiyagaanne daro asati go'ettiyo keshe hiillaa. Tukkiya essanawu essido tukkee eesoti irxxennaadan go'iya keshe hiillaa.

Karameellaa giyoogan erettiyagee darotoo qeeri naati miyoo ha karameellay keehi mal"iyaaga gidi uttaashin issitoo issitoo gita asatikka ha karamellaa moosona. Ikka supermarkketiyaa garssaan bettiyaaga.

qibaatee asaa naati bantta puuluwaa nanganawu go"ettiyoo pulaa miishsha. Ikka macca naatunne attuma naatu qibbatiyaa gin dumma dumma merettida daro qibaatiyaa miishshati de"oosona.

Oydee uttanawunne keettaa pulayanawu go'ettiyo so muccura. Ikka immatay yiyo wode uttidi shemppidi haasayidi woppu giidi baanaadan go'ees.

Santtay Ittiyophphiya garssan dumma dumma sohotun de'iya ataakilttiya. Ikka taman wottidi anccidi yaati simidi zayttiya dowa oyssaa dowa maxxiniya dowa gujjidi kattin keehi mal'iya kattaa. Issitoo issitoo pilaara gattidikka katetees.

Oonilayniyaa oosoy ha wodiyan keehin dosettiyanne daro asati oottiyo oosuwa qommotuppe issuwa. Ikka guutta wodiyan daro miishshaa asaa naatuyyo immiya ooso qommuwa. Ikka keehin oosettiiddinne dosettiiddi de'ees.

Mayuwa erisuwaa asati erissanawu keehin puulattida maccanne atumma atumaa naata koyosonna, hegeekka gassoy asay la hageetti aybaa lo'iyonna giyo xeelan xelidi eta mayuwaa erissanawu ha asata go'ettosonna.

Haraqqee asa nata qo'hiyaaganne assa nataa kehippe, asa natu garssa onattettaa moriyaa ushsha, ikka daroto uyiko assa natu shempuwa xaysanawu dandayiyaa ushaa qommo.

Goshshaa oosotun eretiyaa biittatuppe kasetettaa ekkiyaara Etoophphiyo, ha biittan gaashiya goshshay keehin daro sohotun beettees. Ikka asaa naati miyo buddeenaa giiggissanawu maaddees.

Kushiya wottiyo halaquwa attuma naatuppe daruwa macca naati go'ettoosona. Bantta puulaa bessanawu keehin al"o biran shammidi kushiyan ha laquwa wottoosona.

Wolaytta garssaan ooyettida asata shiishshidi sigettiyageeti eti iittabaakko beenaadan zoriya daro aawati de'oosonna. Etikka shiiqidi asaa naata maaraa oyttiyogan darobaa luxxissiyogan erettoosona.

Ha'i wodiyaan macca naati maayyiyo maayyoy palabba giissiya hanotan malalliyaaga. Ikka macca naatu kalluwaa bessidi, ooratabba getettiyoogan erettidi, hara biittappe yiidi ha biittan diya daro macca naati go''ettoosona,

Gambeella dere asati itoophiya garsan de'iya asata gidoppe atin eti hara dereppe dummatiyo daro ogee des, xeeliyode keehi karexxidaaganne adussata.

santtay daro asaa achchan keehin dosettiyaaganne keehin siiqettiyaa atakilttiyaa. Ikka daro al"enan gutta biiran giyaan beetiyaaganne asay tookkidi demmanawu danddayiyoo atakilttiyaa.

siiriya hallaqqoy wolaytta garsan daro asati go''ettokona giddoppe atin kare biittatun daro asati siiriyaa caddissiyoogan keehin lo''iyaa lo''iyaa hallaqota go'ettoosona.

Tukkiya zal'iyoogee ha'i wodiyan itiyophphiyan keehii aakidi diya zal'iya ikka Itiyoophphiyappe kare biittawu daro tukketta yeddiyogan haa qa miishshaa ekkiyoogan daro zal'ettidi diya zal'iya.

Qeeri naati kaa'iyogaanne ufatiyo sohoy hara sohotuppe dummatidi daro miishshata qeeri naati kaa'iyobata shiiqi uttiis. He sohoykka be'iyodee ayfiyawu injjettiyagaanne qeeri naati ufayttanaadan ootiya sohuwa.

Hixaay asaa naati zinanawu, dafurri yiddi shempanawu go'ettiyo so misha, ikka xawulla mittaapenne pirashiyappenne merttees, assa natti dafuriddi yiddi shempiyoo sohuwaa.

Cambbalalla kaalletiyaa aawaati Sidama garssan de'iyaageeta. Etikka ooyettida asaa siggetoosona, morkkertida asaa issippe shiishshidi zoroosona, asay haniyaa hanenaban ooyettiyo wode, leemisuwassi zawaa malatiuaabatun ooyetiyo wode asaa shiishshidi zoroosona.

Irissaasee hara xasfiyoo miishshatuppe dummattiyo daro bati de'oosona. Issoynne koyruwa ekkiya dummatettay ba dulliyan laaphisiya giyoogaa xaafi simidi qucciyoobaa oyqqi uttiis.

Puulaa miishshatuppe issuwa gididaagee qibaatee attuma naatikka maacca naatikka bantta huuphphiyaa puulayanawu go"ettiyoo puulaa miishsha. Ikka huuphphiyaa shuugettiyoogan porpporiya huphphiyappe diggiyoogan asaa naata loyttees.

Woosiyo keettan ekkiyo luxxettay asaa naata laamiyagaanne xoossaakko shiishiyaga, daro lo'o hanotan asaa naati simerettanaadan oottiyagaa. Ikka asaa naata keehippe laammees.